paɣa n-ʒia n-chimdi boofurooto mahalaa puuni ka yuusiri kpaam ka paɣiba ayi ʒi o nyaaŋa ka yino gbubi bia ka bihi ayi mi za paɣiba ayi maa nyaaŋa ka piɛɣu za m-baɣin paɣa so ŋun chindi boofurooto maa n-tam siliba zuɣu ka tahali pili tahali zuɣu m-be paɣa maa nyaaŋa

N nyɛ paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka silba tam kuripooti zuɣu ka waagashe n bɛ tahapoŋ ni n tam gbambili piɛlli zuɣu ka paɣa maa gbubi suwa ni o ŋmaa waagashe maa

Foto ŋo puuni nyɛla ninvuɣu shab ban ʒiya n diri dari ti mali shab ka bi ŋmɛri timpana ka shab ŋmɛri dawulɛ a yi lihira bi ni zaa nyɛmmi ka bi ŋmɛri ka diri bi maŋ maa ka paɣa nyɛ ŋun ʒiya n buɣusiri waa maa ni wori shɛm

Paɣa n ʒiya o ʒimi baɣa yili gbuni ka gbubi chɛriga ka duɣu tam buɣum zuɣu n mii kpaham puuni binshaɣu ka o yɛn chim dinni ni o kohi maa paɣa maa nyɛla ninvuɣu so ŋun maandi shili ni o pili chimbu

N nyɛ nuraba ni bɛ kom gbuni bi gbubila soobuli nima ka shab gbira ka koma bɛ gbambihi ni n ʒɛ shab tooni ka so mii gbaya n paɣari binshaɣu bi mii ni ti niŋdi n ŋo salima shee ka bi lihiri bori maa

N nyɛ niraba ni bɛ tankpaɣu ni tankpaɣu maa mii nyɛla kom ni bɛ shɛli ka di boribori ka ayi lihi niraba maa ka bi nyɛla ninvuɣu shab ban zaa daɣi ka shab gbubi tahali ka shab gbubi pingaasi ka a nyɛ shaba ka bi gbubi soobuli nima n toori tankpaɣu

Bipuɣunbili n bɛ jaara ni ka gbubi bindirigu bee bin nyurigu o yɛla liiga vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ ka bahi lari ka kopu nim mini diriti ni chɛriti ka di bɛ o luɣuli zuɣu ka o tangali mii mii do n ba o ka koduɣurigu mii ʒɛ n baɣa o tangali mii maa zuɣu

Niraba ata n bɛ Foto ŋo puuni bi gbubila taha n toori kom taha yindi ni n niŋdi taha shɛli yino maa gba ni gbubi maa bi nyɛla ban bɛ moɣali ka kom bɛ bi ni bɛ shɛli polo maa gbuni